Imweni ntenda dzinouya mazuwa anoya dzinokone kudziirirwa nggekutomwe maphilizi, vanohamba veipa vantu maphilizi ekudziirire ntenda dzakadai ngentenda dzemakonye mundani. Dzinotopuwe maphilizi kuti vantu vamwe.

Zvitenda zvakadai ngaanaCOVID 19, zvitenda zvinoparadzirwa ngemhepo, zvitenda zvinotode kuti antu vabairwe naiti kuzvidzivirira.

Pane zvitenda zvayo mazuva ano zvizhinji zvacho zvinotodzirirwa ngkubaive naiti. Tisatxa kubaiva naiti teiti kupiswa kutodzirire zvitenda kunenge kweiitwa ngehurumende.

Zvitenda zvakanyanya kushata munyika munomu maningi zvitenda zvinohambira mungazi, chitenda chakadai ngecheshura matongo, chitenda chakadai ngechebesha mupengo rekovhidhi nezvitenda zvechukera yemungazi nana bhii phii zvirozvo zvakashata maningi.

Tinobonga maningi ngechirongwa chiriyo mazuva anaya chehurumende chekuisira anhu mvura yakachena. Ukahamba miganga mizhinji amapombi ega ega vantu havachaendi koogwedhla kana koochere mvura mumakandwa zvevaiita kudhaya kana koochere maSaye mune mvura yakasvipa vantu vomwa mvura yakachena.

Munoitwe misangano yakasiyana-siyana inenge iri pakati pevashandi vezveutano nemapato akazviemerera vachifundisana nekurodzane pfungwa ngenjira dzekupedze utenda huri munyika.

Vanhu vanoramba veihamba veifundise vantu nezveutano ngekuti hapana munhu unofanhe kukorere kuhanira nyaya dzeutano kana kurapiwa zvakanaka. Ikodzero yakwe muntu munyika kuti aone utano nemitombo yakakodzera panguva yaanoida.

Vantu vanongoramba veifundiswa ngezveutano pashi reshe kuti vantu vaziye nyaya yekupararira kwezvitenda ndokuit iite shomani kana kuti itopera izvi zvirikuitwa kubudikidza ngebazi rezveutano rabatana nemasangano akazviemerera kufundise vantu kuti vaziye kuti utano chiro chakakosha mundaramo yavo.

Munhu weshe munyika une kodzero yekuona utano hwakanaka vezveutano kubudikidza nemasangano akawanda epashi reshe varikukuridzira vantu kuti vaziye nezvezvitenda zvinokona kukukanganisa ndaramo yavo nekudzivirirwa kwazvo.

Chekurya chakanaka chine utano hwakanaka chinokurudzirwa kunyanya kuvana vadoko. Zvinoite kuti vana vakure vaine utano, muntu veshe unofanirwe kuhanira chekurya chekupe ana chakanaka chine hutano.

Mvura ndoomutombo mukurumba kumunhu weshe. Ikodero yemuntu weshe kuwana mvura yakachena inorumba mvura yakachena. Aionawo mvura yakachenainokurudzirwa kuti vana vedu vageze nyara Vance koshandise chimbuzi kana kuti vasati vabate chekurya.

Sangano guru rinoona ngezvevana repashireshe reunosefi zvinote mushando vakakura maningi mukuchengetedzwa kweutano kwevana vadoko. Rinobatsira vana kunyanya muzvikora nekuonazve kuti utano hwavo hwakaema sei.

Mibatanidzwa yemasangano epashi reshe anoona ngezveutano ari kudetsera maningi mundau dzakawanda kuwakwa kwezvibhedhlera, kuonekwa kwemitombo muzvibhedhlera nokudzidzise vantu nezveutano kuti vasabatwa kana kutapurirana zvitenda zvakasiyana siyana.

Mvura yakachena inodiwa pega pega panogare vantu. Sangano re "Unicef" ririkushanda maningi kuite kuti muntu weshe mundaraunda dzeshe akwanise kuwane mvura yakachena.

Kundau dziyana dzisina mvura yemapombi asi kune ndenda inopararira inokonzerwa ngekushandise mvura isingazi kuchena kana kuti ngekutamika kwemvura yekugeze nyara vantu vashandise zvimbuzi vanenjira dzekushandise mvura yakadaro zvekuise muzvigubhu.

Zvitenda zvakawanda zvakatodzana nezvemanyoka anakorera zvinokonzerwa ngekumwa mvura yakasvipa, mvura yemimikowa mvura yemumakandwa, ikodzero yemuntu weshe munyika kuti awane mvura yakachena mvura inobva papombi inorumba.

Azvidi kuzonyanye kufunga maningi unopedzisira woite ngate wotopenga ende weipedzisira futhi watopenga, taona zvadaro ngatitsvake vanokone kuti detsera ngemazano kuti ndxondo dzedu dzisarashika.

Vantu vanodzidziswa ngenjira dzakasiyana-siyana zvino pano. Kunyanya vayana vanenge vanendxondo dzinenge dzechirashika. Vantu vanofundiswa kuti munoona ngei kuti ndxondo dzemuntu dzarashika. Mupikicha inokone kutibhuira kuti unoona ndxondo dzemuntu dzarashika kubudikidza ngezvakadai.

Vantu vakawanda vanoganda kuti kana muntu akarwara ngendenda yenxondo, vanoti kuroyiwa kubeni zvakawanda zvinokona kukonzere muntu kuti arashikwe nxondo dzakwe, zvakadayi ngekutora zvinodhakwa. Muntuwo mukamutora akaenda kuchibhedhleya unokona kudetsereka.

Vanthu vanorwara nendxondo vanthu vanode kudetserwa ngekukasira kuita kuti nyika isarashikirwa ngevashandi vakawanda vakawanda vanthu vari kuhamba veidetsera vanthu kubudikidza ngemasangano akazviemerera ega.

Zvibhedhlera zvemumakanyi mazuva ano zvobadetsera maningi wagumamo munhu hautori nguwa unenge watoningirwa wotohloiwa nevanoshandamo ana mukoti nemadhokodheya uri mutombo wotopuwa wotoenda kanyi kana kunyorerwa chipepa wotoenda kundotenga mutombo wako zvatonaka.

Tinobonga maningi zvinopano ngekuti kana mumakitiniki mwemene akaakiwa muntaraunda dzedu dzatinogara vanazvo zvikwanisiro zvekushandisa kuti vantu varapiwe utenda hwawo huoneke.

Muzvibhedhlera mwega mwrga mune zuwa rakatotarwa, rakadai ngekuti chipiri ana mai vanouya veikeresa vana veibairwa majekiseni avo veiningirwa zvitenda zvinokona kubata vana vadoodori.

Munhu kana eida kuhloiwa ndiana dhokodheya unoendeswe kune mune imweni mbatso yakaemere izvozvo osvika owata pamubhedhu, awata pamubhedhu wotomuhloya woona chitenda chakwe

Tinobonga vezveutano varikushanda maningi. Vakaremara mazuvano vodetserwa nezvekuhambisa kuti kuhamba kwavo kuve nyore, kubva pandau imwe kuende panadau imweni, nekuendazve kuzvibhehlera kuoramba veiningirwa nguva ngenguva.

Tobonga mazuva ano eya zvibhedhelera zvaapo peshe peshe nezvekushandisa muzvibhedhlera zvaamwo zvoite kuti mushando ureruke wevashandi vemuzvibhedhlera nemagetsi arimwo apana chinoema nekuti mishini mizhinji inode magetsi.

Zvibhedhleya zvapeshe peshe vantu vorumba kuenda koningirwa nekuhloyiwa kana vaite ntenda nekuti vantu avachaneseki ngekuhambe mumango kuende koningira chibhedhleya, zvamuberere mazuvano.

Zvirimwo zvekudhandisa muzvibhedhleya zvizhinji, zvimuchini zvinoshandiswamwozvo kuone hutenda hwevantu kana kushandiswa kuhloya vantu zvakasiyana siyana zvatinoona zvinoitwa ngemadhokodheya nanamukoti muzvibhedhleya hunoite kuti hupenyu hwevantu husapinde panjodzi ngendaa yezvitenda.

Muzvibhedhlera nemumahosipitari munoonekwe ruzivo rwakawanda rwakasiyana-siyana. Pounenge wakaemera kurapiwa kana kuhloyiwa, mune pakatonyorwa mwounenge weitoerenga muntu weitoona zvitenda zvakasiyana-siyana nekuti zvinodzivirirwa sei.

Hurumende yakazo tendera madhokodheya kuti aitewo zvi bhedhlera zvavo mavano rapa vantu vanonga vei hanira kuenda korapiwa ku zvibhedhlera zvakadaro.

Muntu akarwara kazhinji unoramba padhuze pane chikiriniki chiripo woningirwa. Kana utenda vaona kuti hwakakura zvekuti havangaukoni vanoti munhuwo ngaaende kune chimweni chibhedhlera chepadera.

Kune movha dzakatoemere izvozvo kuti paite vatenda vanenge vakaba vanyanyekurwadziwa maningi vazwi pachibhedhleyapo avachavakoni vode kuyenda mberi dzinorumba nemuntu wowowo ngekukasira

Chekuxaya wagume pachibhedhlera unoona vanondotore vanhu kujiya kwemiri kana kutonthora kwawo votokuningira wotoemeswa pachikero, woonekwa kurema kwako votokhomba nthenda yako younonga unayo kuti ingange iri chakati.

Anamai vane mishando yakakura maningi mundaramo mwavo kunyanya maningi kudetsere vana vavo vavanenge vabara kuenda navo kuzvibhedhler a

Vanohamba veidzidzise vana muzvikora nemundau inogare vantu vakawanda ,kuti kazhinji kacho mwana abve kuchi kukuchimbuzi, kana kuti vanyambori kuchikora, kana iri mumphatso dziya dzinofundirwa zvesainzi ,vanofanirwa kugeza nyara nguwa ngenguwa.

Zvibhedhlera mazuwa ano, zvabaa wanda peshe peshe. Zvoonekwawo nemumabuya, zvitenda zvadzakira, ngekuti vantu vaa kubaa kasira kutoo bhuirwa kana kurumba nentenda dzawo kuzvibhedhlera. Zvotoonekwa kuti chitenda ichi chakati chinode kudziirirwa. Vantu voto bhuirwa kuti vono dziiria sei.

Nguva zhinji vantu vanopaire kumakiriniki kana vaine ntenda. Kana ntenda yazoonekwa kuti haikoneki pakiriniki younonga vaenda pane movha dzavanozoshandisa kutwara vatenda vakadaro. Kuenda pane chimweni chibhedhleya chakakure kudarike kiriniki.

Zvibhedhleya zvinopano zvawanda. Vantu vorumba ngekukasira kuende kodetserwa kana waite ndenda. Vanhu vaiti kudhaya indenda dori-dori haingaendi kuchibhedhlera ngekuti zvibhedhlera inga zviri kuretu.

Vemuzvibhedhlera vanoramba veyifundiswa ngendaa yezveutano nemitombo inonge yeiramba yeyiuya mitsva, kuti varambe vayine ruzivo mayererano nezveutano nemitombo inokone kurapa zvitenda zvakasiyana-siyana.

Muntu peshe paunohamba unofana kuziya kuti upenyu ndohwunokosha ngatiite zveshe zvatinokwanisa kudzivirire zvitenda zvatingakone kubatira kana kutapurirwa ngevantu vanenge vakatwara zvitenda zvakasiyana siyana.

Nyaya yezvehutano inyaya inode kuramba yakabhuiva ngezvayo peshe-peshe paungana vantu. Vantu ngavambuye ngezveutano hwevantu. Zvinobetsera maningi ngekuti vantu vanoramba vari vatano nyika inobva yaitavo hutano nevantu vane hutano.

Vantu vanofanirwa kuramba veifundiswa ngezvekukosha kwemitombo neutano. Vantu ngavaronzerwe kuti mitombo yechibhoyi yechivanhu mitombo inotoshanda, kufanana nemitombo yechiyungu.

Varikumboedza vantu vo vemahlangano akazviemerera mabandiko akazvimiririra ega nehurumende anoshanda maningi akudetsera vantu kuti vahanire nyaya dzehutano nharaunda dzakasiyana siyana

Paite denda rakakura maningi rakafanana dutumupengo, mhep, dendamupengo rekovhiti, hurumende dzakashanda maningi kuite kuti munthu weshe aziye ngezvechitenda ichi nekudziirirwa kwacho, vanhu veitobairwa vanhu vakapona.

Vanohamba veutano vakabatana nemasangano epashi reshe vachifundise vanthu kunyanya ngezvevhirwere cheshuramatongo chakapedza vanthu vakawanda zvinopano vanthu vazhinji vaakuzviziya voshandise zvinoshandiswa kuita kuti vasatapurire chirwere kana kubatire chirwere kana vechiite zvepabonde.

Chitenda chegomarara kunyanya gomarara repachibereko chemadzimai chanesa mundau mwedu nemunyika yeshe pane mitemo yakaiswa ngehurumende yezveutano vantu vakaizwisisa chitenda chinodzakira mundau dzedu.

Hurumende mazuwano kubudikidza ngebazi rezveutano rakukurudzira madzimai kuti kana waite pamuiri kana nhumbu yamusingafariri musabvise mega kudzimba dzenyu vanotenderwa nemutemo kuenda kuchibhedhleya koita izvozvo.

Zvakanaka maningi kuti taone pakaunganwa teinyambohamba ngatiendewopo toyaiya kuti panombobhuyiwa ngezvei. Nyaya zhinji zvino pano dzinonge dzeibhuyiwa ngedzeutano, kunyanya chirwere chanyanya kuuraya vantu vakawanda, cheshuramatongo.

Kune mitemo yezveutano yakanasirwa ngehurumende raandanto rehurumende kuti iziise vanthu ngezvemutemo weinenge yagadzira kuti vanthu vaziye kuti vanowana pari mitombo yekudziirire zvirwere zvinenge zviriyo mazuwa akhonawo.

Zvipatara mazuva ano zvavapese pese hurumende yakaita zvakanaka maningi apana ndau yaunga hamba ukatama chibhedhlera zvakadetsera kuderedza matenda anonyanyo kubata antu maningi kunyanya matenda emanyoka amashomani mundau zhinji munyika medu.

Haah zviri kubaaakwa zvibhedhlera. Ukahamba mundau mwedumwo mune zvibhedhlera zviiri zviri kuakwa. Azvisati hazvo zvaakushanda asi zvinopano zvinobaavhurwa. Hurumende iri kubaazadzisa donzvo rayo rekuti apana muntu kana ndau inofanire kusarire shure panyaya dzezveutano. Vantu vari kubaadakara maningi.

Muzvibhedhlera mwega- mwega mune vashandi vezveutano vakafundire mushando wavo wekudetsere vantu kuvarapa zvitenda zvavanouya nazvo zvakasiyana- siyana veizoende kanyi kwavo vaanani kana kuti vapora.

Ndoo basa raana mukoti nemadhokodheya rokufundisana kana vakaungana pachavo vopindane pfungwa voona vechionesana kuti chitenda chiriyo mazwa ano tingadetsera sei vantu vasabatwa ndicho maningi kana kuparadzira zvirwere.

Vanonyora muzvibhedhlera kuti kana munhu aguma kune vaya vanoda kudetserwa chimbi chimbi ngekuti utenda hwavo hwakakura kana kuti inyaya yetsaona yaitika pakatonyorwa kuti vanhu zvakadaro vanoenda ndau iri. Avapedzi nguwa vakaemera.

Zvibhehlera zvinopano vanonyora pavanonyora kuti kana munhu weinyambohamba weitsvaka panechibhehlera unokasira kuona kuti ndaguma pachibhehlera ngekuti pakanyorwa muntu wotokoona woenda koohloyiwa chitenda chako chotoona mutombo wotorapiwa ndiwoo

Zvimweni zvibhedhlera zvakabaakwa maningi, kunyanya zvibhedhlera zvakakura zviya-zviya. Saka ngendaa yekuti zvimweni zvakaturikidzaaana, vatenda avangakoni kukwira kuende dera veizvihambira. Kuneee zvinoshandiswa zvemagetsi zvimalifitsi zvinokwidze vanhu kuenda nekupetuka kunyanya vatenda.

Zvibhedhlera zvizhinji nyangwe zvidodori zvaane mhatso nemibhedhu yekuti vanenge vane utenda hwakakura maningi vachade kuonekwa ngemadhokodheya nguwa yakati rebei vechionekwa kuti utenda hwawo huri kudzakira ere, dzawanda mhatsodzo.

Muzvipatara kana muzvibhedhlera amufanirwi kuwande vantu maningi panguva imwe ngekuti vanhu vanopedzisira votapurirana zvirwere zvakasiyana siyana, ngekuti vanhu vanodhibanapo vanonga vabva kundau dzakasiyana siyana.

Vantu zvinopano voziya kuti kana muntu arwara ntenda inobaperera kuzvibhedhleya vantu vanorumba vakawanda kohloyiwa vopuwe mitombo inobapedza ntenda dzavo vantu vobaziya mazuva ano.

Pachibhedhleya indau unofundiswa antu ngezveutsanana zveutano hwakanaka .Vanofanirwa kutungamirira semuenzaniso ,panofanirwa kurambawo pakachena pasina marara kuita kuti zvitenda zvisatanga kupararira kubva pachibhedhleya.

Zvi bhedhlera zvakabai akwa ndau dzaka wanda maningi chonesa mazuva ano inyaya ye mutuso zvimweni zvi bhedhlera zvacho zvinobai dhura ngekuti vazhinji vanenge varwara ava haniri mare dzino diweyo kuti muntu awone ku hloyiwa ngeku puwe mutombo.

Vantu varwara zviyana ngeutenda hwakanyanya vanopuve mibhedhu. Kune mbatso dzinovanikwa muzvibhedhlera zvizhinji kwevaisa nekweakadzi kweana adodori dzakasiyana-siyana, mweshe munonga mune mudhedhu nezveshe zvinodivamwo. Kuti vantu vararame varimwo veibetserwa ndiana dhogodheya.

Vanobaakurudzira vanhu mazuwa ano muzvibhehlera kuti kana weiuye kuchibhehlera uya nekadhi rako rinonyorwa utenda hounahwo ndokuti vakone kuteera nekuziya kuti wakamborwara nechitenda chakati vokone kukudetsera.

Mu zvibhedhlera zvi zhinji kunyanya nyanya zvibhedhlera zvikuru mwane mbatso dzakato akwa dzitori ne vantu vakazo zvifundira zvekupa vantu mutombo kana kutengese mitombo kana pasina pa chibhedhleya apapo vantu vanorumba ku mbatso dzinenge dziri kubanze dzino tengese mitombo dzine vantu zvee vaka kundira basa ro.

Pane ku shandidzana kwakanaka maningi pakati pe zvibhedhlera makiriniki ne zvitoro zvino tengese mitombo zvekutoti nguva dzimweni unoto one chitoro chino tengese mutombo chiri pa chibhedhlera veito shandidzana zvakanaka.

Watoguma kuchibhedhlera ukabhuya chitenda chako wonyorerwa mutombo waendazve kotenga mutombo wako kuchibhedhleya kana kuti kuzvitoro zvinotengeswa mitombo vanotoningira pamasaisai kuti mutombo uyu ngewemene ere.

Ngatibai nase ku ningirana mu makanyi mwedumwo tei gara zviyana ukaona umweni wako akati kuzvuzvu zuva nge zuva eyiti chakati changu chiru kurwadza toranai muende ku chibhedhleya muende ko hloyiwa kune zvitenda zvino gara mukati me ngazi zvisinga kasiri kupora munhu unogona kugara nacho nguva yakareba pachinozo onekwa kana kurwadza chinonga chaa pararira ne mwiri weshe achichato rapiki.

Kune michini zvinopano inoshandiswa kuningira zvitenda zviyana zvinoonekwe mungazi yevantu, zvitenda zvakadai ngezvechukera, zvitenda zvakadai ngezveshura matongo zvinooneke mungazi zvinoshandisirwe zvimuchini zvidodori.

Mitombo inoonekwa muzvipatara, muzvibhedhlera mazuvano, iriyo mitombo inobarapa mukati mwenyama. Mitombo inoite zvekumwiwa, mitombo inoite zvekubairwa ngenayiti, mitombo inoshanda kurape zvitenda zviri mwukati mwenyama. Yasiyana nemitombo inoita zvekuchukutirwa paganda.

Kazhinji kacho vantu vanoti chiini chaite kuti musoro uteme. Vazoende kuchibhedhlera veiti unoende korapwe musoro ndopaunoronzerwa kuti musoro vakonzerwa ngemushana. Mushana vako unode kurapwa pane chitenda chitori mumushana.

Zvitenda zvimweni zvinorwara vantu zvinopano zvitenda zviyana zvekuti muntu unonga usingatombozviziyi kuti unacho, unotozwa musoro wotema. Peunoenda kuti ngandinorapwe soro ririkupanda unondobhuyirwa kuti unechitenda chebhiipii, kana chitenda chechukela mungazi.

Vantu vazhinji vanotya kubairwa naiti vaenda kuchibhedhlera ubeni kana kune denda rinobada kuti vantu vabairwe hapana zvekuita muntu unotobairwa ariyo matenda akatodaro kuti anodzivirirwa nekubairwa naiti akadai ngedutu besha mupengo recovid antu aitobairwa naiti ndokuti usatopararira kana kuribatira.

Kune zvitenda zvinorapwa ngemitombo inotode kuita zvekubaira muntu, kana kumwa mutombo vakaita mvura. Zvitenda zvitenda zvinenge zvanyanya kuoma maningi kana zvitenda zvinoneka mazuva avo zvakadai nezvesuga nezvebp.

Kune zvitenda mazuwa ano zvisingaoneki asi zvinenge zveitorwadze muntu. Zvitenda zvakadai ngezvemushana, zvinokonzerwa ngendxondo kana kuti ngegodo repamushana, zvinode kuti vantu vaende kuzvibhedhleya vaende koningirwa vaonekwe chitenda kuti chinoda mutombo uri.

Zvitenda zvakadai ngechukera yemungazi, vanotora ngazi yako muntu. Vanoitokubaya ngenaiti voende koiningira pavanoningira. Zvino pano zvotokasira zvinobuda apapo apapo wotokombwa kuti inyaya yengazi ine chukera yakawanda.

Tazwa miri dzapanda zviyana tisagara kanyi teiti ngatiningirane kana kumwe makomboti ngatiende kuchibhedhleya tohloiwa zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi azvikasiri kupera ngemakomboti inopera ngemitombo yogadzirwa mazuwa ano.

Ukazviona zviro zvakona zvinonga zvirimwo mumambatso anohloerwe vatenda ungatoti apeno kuti imweni michini inoshandei kubeni michini vanotoiziva zveinonga yeishanda madhokodheya anoishandisa kuhloya matenda, chitenda chako muntu chobva chaonekwa wobva watopuwa mitombo inoenderana nechitenda chake mumtu.

Muno hloyiwa antu kazhinji kakona munenge muine mutombo yekuzo shandisa kana muntu aonekwa aine chitenda chaanonga ainacho mutombo ino enderana ne chitenda chakwe muntu.

Wakupinda mumbatso yekuhloyiwa purutana, wotedzere zvavanoda ngekuti mune muchini yakakura yavanoshandisa, ukashaisha kutedzera unokona kutokuwadzwa ndiyo. Ngati purutane maningi teipindemo zviyani kuitei kuti tihloyiwe zvitenda zvedu zvionekwe.

Wega wega ari pamushando wakwe wa aka fundira unobaite mishando wake ngemazvo aana nguva yeku tamba kana yeku kekereza vantu vakadaro vanoonekwa muzvi bhedhlera mundau dzaka siyana siyana vamweni mu mbatso dzeku dhloyera.

Ngazi kana makararwa neweti zvinenge zvatorwa muvantu kuti zvoohloyiwa zvinofane kungwarirwa zvakanaka zvakaavharwa zvakanaka kuti zvisahlangana ngekuti munenge muine zvevanhu vakasiyana siyana kuite kuti utenda umwe ngaumwe uzviyemerere.

Mune michini inoshandiswe muzvibhedhlera inoonekwa mumbatso inohloyiwa vantu. Michini iyi inobashanda maningi ngekuti inobudisa chitenda chemene mene chinenge chichinzwa nemuntu paanenge auya kuhohloyiwa naanadhokodheya.

Michini yaayo mazuwa ano yakada kudai ngemakombiyuta inobaaona chitenda chinonga chauya nemunthu paanenge echihloyiwa ngemadhokodheya zveshe zvobudadhokodheya mushando wake wareruka otonyora mutombo wekukupa.

Zvoobaade kutoshinga kana wapinde mumbatso inohloyiwa vantu. Unokone kutochaiwe nge ngehana weiti kangaidzei kwaakupeiswa. Kubeni itori nyaya yekudo kuona chitenda chako. Pounozi ata muchini wotange kutorira, wotoningire chitenda chako chotoonekwa.

Hurumende irikugona maningi mukuzama kuite kuti chipatara chega chega chinge chiine michini yekuningira zvitenda zvevantu, zvinobaa detsera maningi ngekuti antu ahachahambi kuende kumadhorobha kuorapiwa kana kuohloyiwa.

Unoona kuti kana veiite veihloya zviyana vezveutano vanotore zvakasiyana siyana kubva kuvanthu weti yavo makararwa nezvakasiyana siyana zvoende koohloyiwa mwezvinoenda kooningirwa zvitenda zvooneka vanthu votobhiirwa vorapiwa.

Tino zodei mazuva ano zveshe zvetino karira kunge tinazvo mu chibhedhlera che pandau pedu zvamwo tobonga hurumende ne mushando mukuru wa yakaita madhokodheya mushando wawo wareruka muntu weshe chitenda chakwe cho oneka cho rapika.

Mbatso ndinohloyiwa vantu ndomunohloyiwa zve zvinenge zvatorwa kuvantu zviya zvakadai ngeweti, zvakadai ngemabesha avo, makararwa nengazi kuti paonekwe chitenda chinenge chine muntu

Tisagara nentenda mumhatso teiti kuroiwa ngekuti dzimweni ntenda ukada kuenda kuzvibhehlera zvidoko vanokupa mutombo vakupazve. Asiwo tikaenda mberi kuzvibhehlera zvemberi zvinemuchini unotozoonekwa kuti nhenda yako yatokura inotoda kurapiwa maningi ngendaa yemichini yaanenge ashandisa anotoona chitenda chako.

Matenda amweni pavanoguma kuzvibhedhlera vanotorwa makarararwa avo weti yavo kana ngazi yoendiwa nayo kumhatso yoende kohloyiwa pamweni zvingatoite mazuwa wozobhiirwa chitenda chako kuti ngechakati.

Kune mhatso dzirimwo muzvibhedhleya ,munoningirwa nekuhloerwa vantu, kana makhararwa anenga atorwa evantu aya, ngazi dzavo, kana weti dzavo. Zvinoendemwo zvosvika zvoningirwa ngemichini, vozobudisa kuti muntu unorwara ngechitenda muhlobonyi.

Kunyanya vayana vanenge vaine chirwere chemumwoyo, zvirwere zvemapapu vakaenda kuchibhehlera mazuwano michini iriyo inobabudisa zveshe pachena kuti hwee wotoona kuti eya mapapu atoora kana kuti chiropa chatoshata iriyo michini yakadaro muzvibhehlera zvizhinji zvaayo mazuwano.

Vanobaaningira ana chiremba ngokuti vakafundira mushando wakona. Tikaenda nevana vedu havamboiti zvokutamba ana dhogodheya, vanohloya voorovodetsere mwana, kutomwisa vemene kuti vabaa gutsikana kuti mwana vamurapa.

Kana vantu vapuwe mubhedhu muzvibhedhlera, vantu vanofanirwe kuchengetedzwa kubva kuzvitenda zvinokone kutapukirwa muntu arimuchibhedhleya. Chekutxaya ndechekuti vantu vanofanirwa kupuwa zvekufuka kuti vasarumwa ngeutunga unozokonzere marariya.

Zvibhedhlera zvizhinji zvinopano zvopa vantu pekumbodzorora kana pekumbogara muntu kana eida kumboningirwa ndiana dhokodheya. Kazhinji kacho inenge yeienderana neutenda hunenge hune muntu kuti muntu aone kuhanira mubhedhu wacho.

Mwana arwara, musagara naye mumbatso. Chekuxaya kutorumba naye kuchibhedhlera, vekuchibhedhleya ndovanozoziya vapedze kuhloya, kuti utenda hwemwana hwakadini, votomupe mutombo, nekutodziirirazve, zvimweni zvitenda zvinokone kuzomubata.

Vanokone kuhamba mundau dzinoonekwe vantu vakawanda veishandise mazimovha avo anenge akanyorwa zvinoenderana nezvavanenge veibhuya ngezvazvo zuwa iroro iri ibasabrevantu veutano vanonge veifundise vanhu kudzivirire zvitenda zvinokone kuvarwadza muntaraunda mavo.

Dzidzo yezvepabonde haisaipuva vana vechitema nguva yevayungu zvaikonzera kuti vana vazhinji vechitema vakasire kufushwa vaitiswe pamwiri vamweni vaitapurirwe zvirwere zvepabonde. Asi ngekuuya kwakazoita hurumende dzevatema vana vakudzidziswa zvepabonde vachakatsonga.

Wagumemwo mumhatso dzavo dzevanohloyera mune michini irimwo , vamweni vanozwa mazino wosvika woradzikwa. Vanobaona mazino vakatenderedza vakadai vanenge veinasa kuona mukanwa mwako mweshe veishandisa mamuchini avo anenge arimwo mwona umwomwo, votopedzapo vogezwa mazino ako nemurombo wekochukuchisapo wopuwa.

Vanozvitora zvimuchini zvavo voshandisa kuvatenda voerenga zvinenge zveibudapo chakaiswe kumagetsi. Votoziya kuti chitenda chemuntu chakakura zvakadini chinode mutombo kutangira pari.

Michini inoshandiswa kuhloya vantu muzvibhedhlera zvinopano yakabawanda ende inobetsera maningi. Tinobonga ngekuti kuzvibhedhlera zvidodori michini yakadaro yaayo. Vanhu avachahambi kuende kumataundi kohloyiwa.

Pane michini inoshandiswa muzvibhedhlera kuise mitombo yakasiyana-siyana, veihamba nayo kuende kunenge kweide kuti izoende kooshandisirwa. Inohambiwa nayo iri mumuchini kana mweyakangwaririka zvakanaka, isachaiwa ngezuwa.

Kamweni unoona ungatei kasimbi kasingashandi azokabata dhokodheya ookashandisa pouri ndopaunoona kuti karo kanaka kanoshanda, iriyo simbi dzakadaro kana husimbi hwakadaro muzvibhedhlera hunoshandiswa kurapa anthu.

Vanosvika votokuti ema apo madhokodheya, vobaya-baya muchini wavo wavano baya-baya unotozwa muchini uya wotorira. Muririre waunenge waita dhokodheya unoziya kuti chitori chitenda chakati chinonga chiri mumuntu, chinode kurapiwa ngemutombo wakadai.

Mazuvaano muzvipatara maane zvakawanda zvinoshandiswa nana mukoto nana dhokodheya kubatsira vatenda vanenge vauya nezvirwere zvakasiyana siyana zvinobatsira kuti urwere hwemunhu huonekwe hwobva hwatorapiwa.

Zvakawanda zvitekwerede zvinoonekwa muzvibhedhlera zvinoshandiswa nanadhokoteya kuhloya nekudetsera mukurapa vatenda vakasiyani siyana.

Zvimweni vanoise mukati mwemuromo vemuntu. Kana iri nyaya yekuti muntu unorwadziva ngemundani, zvinoiswa pamuromo voningira. Kuti chiini chinokone kunge chiri dambudziko mukati mwemiri wemuntu.

Dziriyo michini dzinoshandiswa a muzvibhehleya michini inoite kuti mishando waanadhokodheya ureruke vasashatirwa ngebasa maningi nekutame kuti chitenda chemunhu ngechiri ,mazuwa ano zvoonekwa nyorenyore.

Apana chino tamika mu chibhedhleya mazuva atinawo anana hurumende yobai kona maningi yakubai ise utanho hwe vantu pamberi kuti apana muntu unofanira kufa ne chitenda ngekuti michini vakutenga vechiisa muzvi bhedhleya muntu aubviyo chitenda chako chisizi kuonekwa.

Zveshe zvetingada kuitwa muchibhedhlera mazuwa anaya zvinoitika ngekuti zvekushandisa zvakhona zvirimo muchini yakatengwa ngehurumende vochoisa vantu vanokona kuishandiswa vakaenda kofundiswa vaamo muzvibhedhleya.

Dzimweni michini dzinoshandiswa muzvibhehleya dzinokone kutoshandiswe kuningira nyama yemuntu. Kana mudziso votoona chinenge cheikonzerese kurwadza kwendauyo iyoyo yemuntu.

Pavanenge veyi tora mitombo yavo kubva kweino onekwa mu mbatso dzino onekwe mitombo vano shandise zvingoro kana kuti zviro zvino hamba nge mavhiri kuendese mitombo iyoyo kunenge kwei rapwe antu kana kwainenge yei diwa.

Zvakawanda zvetinoona muzvibhedhleya zvinoshandiswa ndiana dhogodheya kurapa vatenda. Zvinote kuti muntu arapwa anaso kurapwa zvemene utenda hweibapera zvekuti hazopetukizve kuchibhedhleya neutenda hwakatodzana.

Muzvibhedhlera mune munogadzikwa mitombo mainongwarirwa Mumbatso yega yega inenge yeishandira mukoti kana dhokodheya unotoona chibhokisi chinenge chirimo makaema munenge mune mitombo yekushandisira vantu vanenge veirapwa mumbatsomo.

Zviro zvacho mazuwa ano zvabawanda wanda asi zvinodetsera muntu une denda rake unokona kushandise chimichini chinoenderana neutenda hwaainahwo zvakadai ngekutora BP kutore chukera iri mungazi yakakwira kana kuti yakadza zviriyo zvakangosiyana siyana zvimuchini.

Kune michini yakawanda maningi mazuva ano inoshandiswa mu zvibhedhlera kuri kuite kuti mushando wana dhokodheya ureruke vantu zvitenda zvavo zvinobva zvabatwa mu nguva shoma shoma zve mene mene zvoto rapwa.

Kana vantu vatorwe ngazi zviyani mune mwedzino iswa ngazi dze vantu dzaka ngwaririka zvakanaka kuite kuti vayana vanenge veide ngazi yaite shoma mu nyama dzavo ndo mweiono torwa votutsirwa.

Vanozviziya ana mukoti naanadhokoteya, kuti muchini wakati unorape chakati, unohloye chakati, unobetsera pakuite chakati kana teirape mutenda. Vanozvishandisa ngenjira yakanaka kubetsera vatenda.

Mazuva anoaya chaya chiyungu chemene waguma weida kuhloyiwa unoguma wogariswa pachigaro chihlayo chinotenderera voningira ngemuchini unenge urri padera pako wotoona chitenda chako.

Kune michini inoshandiswa mazuvano muzvibhedhlera ngemadhogodheya. Michini yakadai ngeinoona zvinenge zveiitika munyama dzemuntu kudai huri hutenda kana chinenge cheipanda munyama yemuntu.

Vapindemwo muzvibhedhleya unobatoona nekuti yaa zviro zvatosiyana zvasiyana. Zvasiyana nekudhaya kwekuti madhogodheya aishandisa nyara kana kunongire muntu ngemadziso vototi aa iveve unozwe marariya. Zvinopano zvobaite zvekutoningirwe ngemushini votobhuya muchini kuti ngechakati nemutombo vacho vanonga votouziya.

Imweni michini yemuzvhibhehlera inototora mwiiri wemuntu weshe wakadaro wotozviona kana kuti wotoona hope yako kana iriyo inenga ine dambudziko chitenda chotoonekwa kuti ndechei munyama mwako.

Magumbezu emene emuzvibhedhlera anokosha. Anoshandiswa kupa vatenda kuti vasachaiwa ngechando varimo mazuva avanenge vakapiwa vakaemera kuti nhenda dzavo dzidzakire varimuchibhedhlera veionekwa ngemadhogodheya.

Vanodaro vanoshanda muzvibhedhlera kuti kana munhu aenda koochekwa mune zvigero zvinoshandiswemwo mazuwa ano. Zvigerozvo vanobaazviningira maningi kuti hechashandiswa kudayi chakachena ere chozoshandazve pane umweni. Kana kuti vapedza apana ere chasarira mukati mwendani yemuntu wavacheka vobaaona kuti zveshe zvabuda.

Weide kusukwe mazino zviyana mweunoendeswa mune mubhedhu Wekuti ukanyamboaatapo unodokukuningira mazino ako unonaso kumaona wavhure muromo wako zvakabati hwee osukwa zvakanaka einase kuonekwa.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera yakawanda. Inoshandiswa imweni yacho, kuhloya vatenda kana kudetseredza mukurapa, kana muntu eyirapiwa zvirimukati menyama yakwe.

Kana munhu akuvara murenje tinoenda ku chibhedhleya naye oguma vano ningira vei shandisa michini yaka gadzirirwa izvozvo voona kuti murenje auzo kuguka ere kana kuti makodo aazi kupesana ere.

Dzimweni simbi dzinoonekwa muzvibhedhlera, vanotokono kutodziziya kuti dzinoshandei ndovana dhokodheya nevashandi vemuzvipatara. Asi chatinoziya, simbi idzo dzinoshanda maningi kuhloya kana kudetsera mukurapa vatenda.

Zvinosiyana nendhenda yemunhu yanonga anayo, nezera rake kuti wakura zvakadini. Ndopanotorwa yakakura kuyenderana nechitenda chako nezera rako muntu wobairwa.

Kudhaya waiti paya kana muntu wakuware murenje, vayisunge ruhlaka, vosungewo mbiti votenderedza, kwayi makodo ndokuti apitikirane. Zvino pano kwanezvaka gadzirirwe izvozvo, zvinoite kuti makodo anopitukirirane nguwa dodori, muntu unenge watonaka murenje wako.

Waguma zviya muzvibhedhlera, vanokubaya nayiti votore ngazi yako. Ngazi iyoyo ndiyo ndoyavachaenda nayo koningira pavanoende koningira mumhatso dzakagadzirirwe izvozvo. Papere nguwa yakareba kana mazuva akati kuti vochizokuronzera ndenda yako nomutombo wakona.

Michini yoonekwe muzvibhedhlera zvinopano yakasiyana-siyana. Imweni michini ngeyekudetsera vayana vanenge vaine dambudziko rekuhamba, kuti vabve pandau

Kune michini inoshandiswa mazuva ano muzvibhedhlera kuhloya vantu peshe hapana pesichingaoni pamuwiri womuntu chotoona chitenda chaunenge uinacho unotoona kuti zvemene ndine chitenda chakati kana muri mundani kana muri mundxondo zvinotoonekwa vana dhokodheya votonyore mitombo yekukupa.

Michini yoshandiswe muzvibhedhlera zvinopano yayepamusoro soro yokona koona ndenda yomuntu umwe ngaumwe unonga auya nayo kuchibhedhlera zvodetsere kurerutsa mushando wemadhokodheya ngekuti vokasire kuona nhenda yomuntu ngekuti inorapiwa ngei .

Imweni michini kana kuti simbi dzinoshandiswa muzvibhehlera dzinoshanda zvakasiyana-siyana kurapa kana kupetudza magodo evantu anenge ashaishika.

Weishanda mumbatso dzinohloya zvirwere zvakasiyana siyana zvinode kuti muntu ushande wakapfeka zvinodziirira kuti usaremedzwa ngemitombo inonga irimo kana ngemichina yacho yemene mene saka munhu unofana kuramba wakapfeka zvakanaka zvinodziwirira kuti munhu asaremadzwa.

Chibhledhlera chega chega chinofanira kunga chiine zvekushandisa zvakakwana ndozvatinokumbira kuhurumende kubudikidza ngebazi rezveutano kuti zvibhedhlera eya mwaaka peshe peshe asi zvekushandisa ngazvinge zvirimwo muzvibhedhlera.

Aa yatofunda michini yayo mazuva ano veitongo guma muchibhedhlera. Votoisa munyara dzako votoona kuti ngazi yako iri kurumba maningi. Kana kuti besha rakakwira maningi, kana kuti mwoyo uri kunyanya kuchaya ngesimba, votoziya mutombo vekutokupa.

Mitombo mizhinji yemuzvibhedhlera kana yeibviswa kumbatso inotengeswa mitombo yeiendeswa kunana chiremba kana kumbatso dzine matenda dzinotwara nezvingoro zvavanoshandisa vakuda vaende navo.

Ungaipedza ere mitombo yechiyungu mazuwaano? Yakati chakata peshe pawahamba waenda chibhedhlera chiri avatipi atina mutombo wechitenda chako. Vanokunyorera votokuti enda wootenda pachimbatso chinotengeswa mutombo pachibhedhlerapo apapo.

Kana taipiwa mitombo kuzvibhedhlera kana tatenga muzvitoro zvinotengeswe mitombo ngatishandise mitombo kudai nekuronzererwa kwatinenge taita naana dhokodheya timwe kanganai pazuva teishandisa chipimo .

Vanogadzire mitombo muchibhedhlera poite vanoningire mitombo yakanasirwa kuti hetinopa vantu mitombo kudai haikonzerizve zvimweni zvitenda ere. Saka mitombo inozouya kotengeserwe vantu kana kupuve vatenda inenge iri mitombo yakabanasirwa ngemazvo.

Tisangoti tapuwe mutombo kana kutenga kumhatso dzinotengese mitombo totorumba toenda koshandise mutombo tisikazi kumboierengawo tinase kuona ndiwo ere mutombo wandatenga wandanyorerwa ndidhokota.

Ngatinase kuningira mitombo yatinenge tapuwa ngemadhokodheya kana tatenga kumhatso dzinotengeswe mitombo kuti ndiwo wemene ere wandapuwa nadhokodheya kuti ndione kushandisa.

Yakasiyana siyana mitombo inopiwa vantu mumazvibhedhlera umo , imweni inonga arimaphirizi , imweni inonga iri mitombo yemvura , imweni anonga atori maphirizi emajekiseni zveshe izvozvo zvirimwo muzvibhedhlera ,atipurutani anamukoti nana dhokodheya vechironza tiende komwa zvakanaka zvinenge zvabhuyiwa nana dhokodheya.

Mitombo yemuzvibhedhlera yakanaka maningi asi ngatiishandise ngemwero. Tisanyanya kuishandisa maningi peshe muntu pawazwa kati pandei wotenda kopuwe mutombo kati pande wopuwe mutombo. Zvinozokonzerazve zvimweni zvitenda kana kuti chitenda chaunozozwa hachizotorapiki.

Ngatingwarire petinonga teishandisa mitombo yechingezi. Ngekuti tikaramba toidutira maningi peshe-peshe inokona kuzokonzerazve zvimweni zvitenda zvakatokura kudarike chitenda chataitorapa ngemutombo vetinonga teiramba teimwa nguva ngenguva, ngatikone kumborarama tisina mitombo.

Vanhu zvinopano vanorapiwa ngemitombo yakasiyanasiyana kana waakmborapiwa ndiwo wakorera vanoedza he umweni unoone kuti chitenda apana pachino tiza ndipo chinopora.

Yakabawanda wanda mitombo inogadzirwa zvino pano nemakhampani anogadzire mitombo yechiyungu. Yakabanaka maningi ngekuti hapana munthu unotame mutombo wechitenda chake.

Mitombo yaayo zvinopano inobashanda yaambo. Inokasira kushanda maningi ngekuti muntu unotoshamiswa kuti denda rainga nemunhu uyo kurire reranga raita ngemazuwa mairi denda rinenge ratopera.

Mitombo yemuzvibhedhlera imobangwarirwa pakanaka maningi ngekuti apachaizuwa apachaimhepo inoramba yakangwarirwa zvekuti nyangwe ukaitenga Inenge yeibashanda zvakanaka ngekuti inenge isina kushaishwa.

Maphilizi emazuvano akabaanaka maningi amweni acho anotapira weitomamwa asiyana neekudhaya aibaavava zvekuti waiti mwoyo wootange kuda kumamwa woti heyi, ndotanga ere, ndodini. Zvaizoite kuti vantu vazhinji vama...

Mitombo yaayo mazuwa ano , mitombo yakanaka maningi kushandisa. Ngatiende kopurutana kana tanyorerwe mitombo ndianadhokodheya, toishandisa ngemwazvo, ngenjira yavakati tishandise ndiyo, teishandise zvipimo zvavo zvavakanotikurudzira.

Zvinopano kwobaatozi muntu weshe ,unofanhwe kuhanira nyaya dzeutano. Apana munhu unofanhwa kukorere kutenge mutombo weanenge azi ashandise ndidhokodheya ngekuti kwai unodhura. Zuwa mazuwa ano zvachipa, hurumende yodetserera kuti antu akone kuhanira.

Maphirizi amweni tinomamwa amweni tinomamwa ngekuti anenge eitozwi ngeejekiseni akatodzana nekubairwa naiti anokasira kushanda maningi mumwiri memuntu utenda hwobva hwatokasira kudzakira.

Kana muntu aane mvura shomani mumwiri mwake kune michini inoshandiswa kana zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvinoite kuti muntu mvura itutsirwe vabaya naiti mvura yotutsirwa.

Chitenda chemuchukera yemungazi radambudziko kunyika. Vantu vakawanda varikuchibatwa chitenda ichocho, vanogara nacho vasingaziyi. Zvinopano kwane mutombo unokone kuchirapa.

Unokone kutomwa mutombo kubene newekunzvora ,saka zvinobakurudzirwa maningi kuti mutombo ngatierenge taipuhwa kana taitenga zviyani kuona kushandisa zvakanaka ,usati sezvandinonzwa mapundu saka ndapuhwa mutombo ndofunga newekunzvowa kubene iwo newe kunwa ngatibaiverenge tinzwisise.

Zveshuwa mitombo yoonekwa mundaraunda zhinji nemuzvibhehlera zvizhinji asi chonese vantu vazhinji inyaya yekuhanira mitengo yakakura zvekuti vanhu vazhinji avakwanisi kutenge mitombo.

Mitombo hino kwano yaayo yakasiyana siyana mutombo inorapa zvitenda zvakasiyana siyana zveienderana nekugwinya kwechitenda chachona kogadzirwao mutombo wakagwinya kudarika unenge weishandiswa mazuwa akonawo kuitire kuti chitenda chanyuka chione kupera.

Mazuva ano vanoti vakaona kuti mutombo vaishanda kungadai kurikurapa marariya hauchanasi kushanda kumauraya marariya. Vanobudisazve umweni unenge veinase kuchishanda kudarika uyani vairapa mazuva adarika.

Iyoo wechibhodhleya chinenge chine mitombo kazhinji kakona ndoo inoshandiswa sechipimo chokushandisa muntu eishandise mutombo ngati baa shandise chipimo chakona chatakabhuyirwa.

Vamweni vantu avaziyi mitombo inokone kuvarapa vamweni vakatotsva ganda arinasi kutoonekwa zvakanaka kuti rakaeme zvakadini avaziyi kuti kuzvibhedhleya kune mitombo inokone kuvabatsira kuti vakaidzora pamaganda avo anobva apetuka pakanaka.

Imweni mitombo ayimwiwi, ayibairwi majekiseni, aina mapilizi, mitombo yetinotora teienda kopishira mumbatso mwedu kuitira kuuraya utunga hunokona kutiruma hwokonzera chitenda chakadai ngemalariya.

Mapilizi ega ega anogadzirwa zvino pano anogadzirwa akaningira chitenda chinonga chiriyo saka tisatha kuenda kuchibhedhlera kuhloyiwa tooneka chitenda chetinonga tinacho topuwa mutombo.

Maphirizi anogadzirwa mazuva ano anogadzirwa zveienderana nedenda rinonga ranesa mazuva akonavo. Anoba pedza chitenda chinonga chiriyo kana vantu vakamashandisa ngenjira yavanonga vabhuirwa kuti vashandise ndiyo.

Vakaone kuti mutombo unonga uriyo mazuva akona hauchanyasi kushanda kurape chitenda chawaimborapa. Vanoende koogara pashi vogarazve vogadzirazve umweni mutombo unokone kurapa chitenda chakadaro ngekukasira kuito kuti vatenda vapone.

Amweni mapirizi anoba wawa zvekuti unotanga wafunga kuti ndomwa ere kana kuti ndodini kunyanya mapirizi ana malarira aishandisa kudhaya vakawanda vaimasiira panjira ngenda yekuwawa muntu ozoiswa denda rakura mamingu.

Kune vayana vanode zvokuchena, vane maganda awo anenge akashaishika, nguwa imweni ngekutsva ngezuwa, nguwa imweni ngendaa yemhepo, dziriyo, mitombo, yakudzorwa mafuta anogadzirwa, kugadzirisa zveshe izvozvo.

Kune zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana zvimweni ngezvekubaya ngazi yobuda yongwarirwa muchirocho yozoenda koningirwa kana kuhloiwa kumbhatso inohloerwe zviro zvakadaro.

Amweni mazi phirizi anopuwa vantu muzvibhedhlera akakura. Munhu unokono kutotya kutomamwa kubeni maphirizi iwayo anoshanda maningi kunyanya vayana vanotyo kubairwe nayiti anenge atori maphirizi akatodzana nekuti munhu wabairwe nayiti

Imweni inoite zvekudzora imweni ngeyekumwa, imweni vano ishandise kubaira majekiseni. Iyi mitombo yaaku gadzirwa mazuwano yechiyungu, hapana munhu unotama mutombo waanenge eida uno enderana nedenda raainaro.

Ukaona mutombo vaunonga vanyorerwa kuchibhedhlera zvipimo zvacho kazhinji kacho ndozvimivhalo zvacho. Ndatishandise zvipimo zvatinenge takazi nemadhogodheya tishandise tisaita kairi kana kuwanza kuti kai ndoda kukasira kupona unokona kutobangazve imweni nhenda, ngatishandise zvatabhuirwa.

Mitombo yechingezi yonasirwa mazuwa ano inooneka makasiyana siyana . Imweni inoonekwa iri mumvura yeirapazve zvitenda zvakasiyana siyana. Kazhinji zvitenda zvevanhu zvavaya vanenge vanyanya kubatwa ngezvitenda maningi ndopanoshandiswa mitombo yemvura yeiiswa mumajekiseni kana kuti munhu aitore eiite yokumwa.

Ndakamborwadziwa ngemazino zuwa rimweni, ndikakaneseka maningi kuti anopora ngeyi. Ndeishandise mashakani emushangura, nekuchukuta ngemushangura ,asi ndakazoronzerwa ngeshamwari yangu, kuti kune mutombo wechiyungu urimwo mumphatso dzinotengeswe mitombo, unokone kupedze dambudziko rako. Rakabaapera shuwa.

Mitombo yemazuva ano yonasirwa yakasiyana siyana Mititombo mizhinji iri kuonekwa iri muzvigaba iri yemvura Inoshandiswa zvakasiyana siyana Kumweni kumwa imweni inoshandiswa nekubairiza naiti.

Mitombo mizhinji inonasirwa yechiyungu, inoyiswe mumabhothoro. Mabhotoro oyiswe mumabhokisi. Ngatiyerenge zvinonga zvakanyorwa padera zvemabhokisi kuti tiwone kuti ndiwo here mutombo nemazuwa akhona ekushandisa kuti achakanaka here.

Mitombo yemvura inomwiwa veishandise zvipimo zvinenge zvakazwi ndidhokodheya shandisai. Dai utenda hwakanyambokura zvakadini muntu usashandise mutombo wakawandisa panguva kudarikidze weunonga wakazi ushandise.

Kudhaya kwaiya kana nemuntu umwe mundau mwenyu mwemunogara unenge eizikanwa kuti kana muntu akapfirirwa ngenyoka mudziso monondoona ndingi ndiye unoziye mutombo wacho zvino pane mitombo yekurapa madziso anorwaradza inoonekwa kuzvibhedhlera.

Tapuwe mapilizi kana mutombo watinonga tapuwa ku chi bhedhlera ngatiumwe weshe kusvika wapera kudai ngeku ronzerwa kwetinenge takaitwa ne madhokodheya tika korera ku upedza kuto bange imweni ndenda inonesa kuzotoi rapa kwayo kuti ipere.

Ndaibatya maningi kubaiwa jekiseni pandaikura ngekutiwo hutenda hwakonawo hwaitibata inga husingadi majekiseni zvinopano ukarwara chitenda chakabati kure chekutanga ndokutobairwe jekiseni ngekuti rinokasire kuti mushonga upinde munyama hoshana nekukasira.

Mphatso dzinoonekwe muzvibhedhlera munonga muine mutombo unongwarirwa kuzope vantu vanenge vauya veirwara, imphatso dzakagadzirwe zvakanaka dzisingapindi zuva, dzisingapindi mvura, mitombo inoramba iri pakanaka isinganayiwi aishati.

Vanogadzire mutombo vakaba ngwara, vanoziya kuti mutombo wemwana mudoko ukaite unowawa vana havazodakariri kumwa mutombo hino vanobagadzire mutombo unoti tapirei unozi ngowevana vadoko vanobva vadakarire kuti mutombo veitorya kudaro vanonge veitorapika.

Chitenda chebesha chinonyanyo kuonekwa nguwa yekutondora, vantu vazhinji ndopavanorwara ndicho. Vamweni vanoti inyaya yekusamwe mvura maningi. Vakazozviona vakati ngatigadzire mutombo unokono kurape chitenda chebesha.

Vantu vaitama kuti ngendayeyi zvimweni zvibhohleya zvemutombo zveiiswe zvimuvhalo zvakakakura kubeni icho chibhohleya chacho chidodori takatozozviona kuti chibhohleya cho kana kuti muvhalowo ndochipimo chacho chinoshandiswa ngemutenda.

Kune mitombo iriyo mazuwano yekuti kana muntu aremara, kukwara arimubhora kana kuti echirumba, iriyo mitombo inokone kushandiswa inorapa nguwa shoma shoma muntu unenge atopona.

Apana muntu ungabaati aende kuchibhedhlera otopetuka oti ndautama mutombo unenge usimwo muchibhedhlera asi tinokone kuende kumhatso, kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, kubanze iriyo mitombo yetingada yeshe.

Mitombo yechizvino zvino yakanaka ngekuti yakasiyana neye kudhaya yekudhaya yainonoke kushanda mumiri dzeantu asi yemazuwano yakagadzirirwe kuti ishande nguwa doodori hutenda hwemuntu hobva watodzakira.

Mitombo inoonekwe muzvibhedhlera kana munotengeswe mitombo amitombo inorape vanthu vega akadi kana mitombo mbuka dzakadai ngemakwai mbidzi nemombe inoonekwawomwo.

Iriyo mitombo kuzvibhedhlera yakanasirirwe kuti tishandise mumbatso mwedu kuuraya zvingaite ingatei utunga hunokone kukonzere utenda mukati membatso nemukati menyama dzemuntu.

Mitombo yechirungu mazuva ano yati chakata, apana muntu anoende kuchibhedhlera akapetuka asina kurapiwa kana kuwane mutombo waanofanirwe kupuwa, mitombo yaveko inorape zvitenda zveshe.

Mitombo yazvinopano inoda kungwarirwa mundau yakanaka imweni aidi kuchaiwa ngemhepo maningi, imweni aidi zuwa , imweni aidi kuti ipote yeinyakatika. Zvinoite kuti mitombo irashe simba rayo zvorwadza vatenda vachazoishandisa.

Chakakosha maningi kanatabva kuzvibhedhleya kushandisa mitombo yatinenge tapuwa kudai ngekubhuirwa kwatinenge taita ngemadhokodheya, tikashaisha kuishandisa chitenda chinokona kusapera.

Mitombo inoonekwe muzvibhehlera kana mumbatso dzekutengesa mitomb ,aisi mitombo inorapa vantu vedu kani. Kana mbuka dsinokonawo kurapwa ngemutombo inonasirwe mazuwa ano.

Kana mwaone hama yenyu yaite utenda hwekurashike ndxondo. Garai nayo pashi mweireketa naye zuwa ngezuwa, munoona kuti ndxondo dzake dzinokone kupetuka mbijana mbijana.

Ngendaa yekuwanda kwaita vantu vorwara ngenhenda yendxondo, hurumende yakaake zvipatara kana kuti zvibhehleya zvinoningire vantu ndxondo dzavo kana kudetsere vantu vanenge varashike ndxondo kunyanya kubudikidza ngekutora zvinodhakwisa nekubheme zvinodhakwisa.

Zviriyo zvibheya zvakagadzirwa ngehurumende yakatoakire izvozvo kuti kunevantu vayeni vanenga vainenclondo dzakarashika vanoendeswe ikweyo vosvika vogareyo veireketwa navo veichidzidziswa mbichana mbichana nclondo dzinokone kupetuka

Vana peshe peshe panenge pakaungana vandu vanenge vei bhuya ngezvavo kuti hutano hwevana hwoitwo wekudini kuti hwurambe hwakamurukira vana ndonyika ndo musimboti wema ngwani.

Pashi reshe masangano mazhinji anobaashanda kukurudzira vana kuti vahanire zveutano hwavo vaende kohloyiwa vechipuwe zvemutombo yavanofanire kupuwa nguwa ngenguwa.

Vana vanode kuningirwa maningi veikura, vechiende kopuwe mitombo yavo, nemajikiseni avo, kuite kuti vareke kubatwa ngezvitenda zvakasiyana-siyana .

Tingaona kazhinji kakhona panenge pane chikora chevana vadodori pane zviakwa zvakaakwapo zvinoita kuti vana vatambiremwo vakawanda zvinoita kuti vana vafunde zvakawanda mukutamba umwomwo.

Zvinobadakadza maningi kuona vana vakawanda vaine utano munyika zvinoite kuti nyika ienderere mberi vana vanoenda kuzvibhedhlera nguwa nenguwa veienda kopuwa mitombo yawo nechikafu chineutano.

Vantu vanofanirwa kuramba veikurudzira utano hwevana vadoko nekukura zvakanaka kwavo kuitire kuti vakure vari vana vasingabatwi ngeutenda hwakasiyana siyana. Izvi zirikuitwa kubudikidza ngemasangano akasiyana siyana anohamba eifundisa vantu ngezveutano hwevana vadoko.

Zvakawanda zviro zvinokone kupuwe vana kuti vatambise pavanonga veikura paya vanokura veiziya kutamba nekutambise zviro zvakatodzana nezvavanozodhibana nazvo mundaramo yavo

Vana vadodori vantu vanoda kuramba vakaningirwa pavanenge veitamba pavanenge veimuka mwana wangu wanyanya kuchema nenda yeyi toona kuti chini torumba navo kuchibhedhlera nguva iripo hutenda hwoonekwa hworapiwa.

Masangano akawanda pashi rino anoshanda yambo kudetsera vana vadodori kuti akone kuona dzidzo, vakone kuhanira nyaya dzeutano vasarwara rwara kuburikidza ngekuabaira nekuahloya veiapa mitombo yekudzivirire zvitenda.

Kutorine masangano akagadzirirwe vana vadodori. Kuti vawadzane nekupanana ndxondo pavanenga veidhibana. Veibhuirana ngezvendaramo yavo neremangwani ravo kuti rijeke.

Munyari muzvikora mwemene vana veitamba zviyana ngatiningire vanhu vasharuka panotambire vana kuti aparemadzi ere mwana akaremara tinenge tapinda pakaoma nekuti uchade kuenda naye kuchibhehleya koomurapisa zvinokone kuzotodhura maningi.

Vana mudziyo. Vanoda kupota veiningirwa nekuhlowiwa ndiana dhokoteya kuita kuti vaone kuti avana chitenda ere kana zvitenda zvinokona kunge zveizotapukira kune vamweni vana muzvikora mwavanenge vari kana mwavanenge veitamba.

Vana ngavarekerwe vakadaro kana vanyambori muzvidzidzo zvavo. Ngavapuwe nguwa yekumbotambawo veshe, voita kungatei imhuri imwe vanonase kuzwisisana nekufunda kwavanenge veita kunonasa kubeure ndxondo dzavo vopurutana nekuzwisisa zvavanofundiswa.

Madhokodheya ano mushando mukuru maningi. Anoningira zvitenda zvevanhu zvakasiyana-siyana achishandise michini inenge irimo muzvibhedhleya, mumbatso dzavanohloyera dziya. Ndomune michini inonaso kuona kuti mumukanwa memuntu, kana mundani mwake makaeme zvakadini.

Kune vakatoemere kudetsereka vana muzvibhedhlera, kunyanya vana vayani vanenge vakakuwara vanopuwe zvekuhambisa pavanenge varimwo veidetserwa kurapiwa kubva pandau imwe vachienda pane imweni ndau.

Vana mukoti nevanoshanda muzvibhedhlera vakasiyana-siyana, vanomukuvo vavanombobuda mumhatso dzavo dzekushandira voende koonana nevanhu vanenge vauya vovabhuira nezveutano, kana kuti zvinofanirwa kuitwa kuti zvitenda zvisapararira munharaunda dzakawanda.

Vantu vamweni muzvibhedhlera vane mishando yakabareruka maningi. Vanomuka vachitoende kohloya zviro zvinenge zvakaunzwa muzvibhedhlera zvakadai ngemakararwa, weti yeantu, ngazi, kupedza votobhuya zvitenda zvinoonekwemo.

Muzvibhedhlera umwu hamuntu veshepi uno ashira vana vanamai vosununguka paya-paya. Kune vana mbuya vakatozvifundira zvekuashire vana izvi, vakatoende kuchikora kwazvo vanotozvikona maningi ndovantu vanoshande kuashire vana muzvibhedhlera.

Zvazvakadai zvinoizvi muzvibhedhlera mune vantu vanoita mishando yakasiyana-siyana. Pane vakatoemere kurape vantu nokutovahloya vantu vaguke mumakodo emarenje kana emaoko. Vatori vantu vakaemere izvozvo vanotozvikona vakazvifundira.

Munowanikwa vashandi vakasiyana siyana muzvibhedhlera chibhedhlera chega chega chinoenderana nekufunda kuti unoshandemwo mukoti wakafunda zvakadini

Pandaikura ndaiti munhu weshe unoonekwe muzvibhedhleya unorape zvitenda kubeni umwe ngaumwe muzvibhedhleya muya kune basa rakwe raaka fundira, kudai nevanorape mazino, vakatozviemerera vega nevanorape madziso vakatozviemerera vega.

Muzvibhedhlera umu munana dhokodheya vakasiyana-siyana. Ndaitofungo kuti dhokodheya weshe unorapa cheshe chitenda chauya nemuntu, kubeni dhokodheya wega-wega une chakwe chaanotorapa. Vemadziso, vemazino nevanorape zvimweni zvitenda zvakasiyana-siyana.

Vantu vaitambe mutambo zviyana mutambo yakange yekukaba bhora kana yekurumba pane vakatoemerere kuti kana paine wakuwara murenje kana muoko pane vanonga vaitambe vanorumba kudetsere muntu wona iwowo akonezve kupetuka kotamba.

Muzvibhedhlera hamuonekwi anamukoti nanadhokodheya vega, mune vantu vakawanda vanoshandemwo, vanoite mishando yakasiyana-siyana. Vamweni vanenge veiona ngezvekuhloya vantu mumbatso dzinohloya vantu dziyana. Ndovanoshandise michini yemwo. Vamweni vanonyora-nyora. Zvakasiyana-siyana zvinoitwemwo ngevantu vakawanda.

Vantu vanopurutana kana muntu wakafundira mushando wakwe eireketa kunyanya vayana vanoshande munyaya dzezveutano veironzere vantu ngezvezvitenda nenyaya yeutano unodiwa mundau yavo vantu vanomba purutana.

Vantu vanoshanda kunyanya muzvibhedhlera vantu vakadzidzira mishando yawo kune vanotsvaira muzvibhedhlera vana dhokodheya kune manesi anoona kuti muntu weiguma muzvibhedhlera mwiri wako hre kupisha kana kutonhora.

Umwe ngaumwe une mushando wake muzvibhedhlera unotoziikanwa kuti anachiremba anoona nezvemakodo. Anachiremba anoona ngezvemadziso. Kwotawo anachiremba anoona ngezvekuti munhu atsva ndovanenge veitoonawo ngenyaya dzacho idzodzo. Vakasiyana siyana vanhu vanoshanda muzvipatara kubudikidza ngemabasa avo.

Kunanadhokodheya vemazino ,anadhokodheya vemakodo ,anadhokodheya vemadziso veshe vanhu vakadaro vanooka muzvibhehleya, kana vanhu vakuwara marenje vanoendawo koona anadhokodheya vanotoona kuti kana munhu akuwara zvakadai godo rapesana ere kana kuti kutoguka.

Muntu wega wega pamushando une mushando wake waano nyatso kutoziya, kana pazi panode kuitwe chakati panotoziikanwa kuti pana nhingi unoite zvakati, zvakafanana nomuzvipatara zvinotoziikanwa kuti pane anoningirewo magiraundi kuti arambe akachena koitawo vanoite ngezvekudzidzisawo vantu ngezveutano koitawo anadhokodheya nemanesi.

Vanamukoti vanokona kutoona utenda hwemunhu ngekubata votozwa mwiri wemunhu unopisha vototorazve zvinoite kuti vaone kuti ngazi yakomunhu inorumba zvakadini munyama mako zvotokomba chitenda chaunenge unacho.

Ukaguma mumbatso inotengesa mitombo unobaona kuti izvi zvakabarongeka zvasiyana nezva ana musiyamwa vanohamba mapirizi Ari muzvimabhegi otikwai ndotengesa mapirizi emakodo kana ndinotengesa mapirizi emundani tisatenga mapirizi anotengeswa munjira ngatirumbei totenga kumbatso dzinotengeswa mitombo.

Mbatso dzinotengeswe mitombo yechizvino-zvino, dzawanda maningi mundau dzakasiyana-siyana. Vantu tisachatenga mutombo peshe-peshe, wangodhibana memuntu unotengesa mutombo wotenga, unokona kufa ndiwo mitombo ngekuti avaziyi, avazi kufundiswa ngezvekutengesa mitombo. Ngatitenge mumbatso dzinotengese mitombo, dzakatenderwa ngehurumende.

Zvinopano vakatozozviona kuti mutombo yechivantu iripamberi panyaya yokurapa. Yoonekwawo muzvitoro zvinotengese mitombo. Muntu ukatonyorerwa kuti wootenge mutombo wechivantu, kana wechiyungu, unokone kupuwawo newechibhoyi kuti zvidetserane.

Ngatiende kunotenge mitombo pakatenderwa kutengese mitombo nehurumende tisangoti ngenda yekuti ndimai nhingi endinoziya andogarisana nawo mongotenga hazi kufundira zvekutengese mitombo mai ivavava unogone kushatirwa ndiyo mitomboyo.

Mbatso dzinotengeswa mitombo zvinopano dzava peshe peshe. Dzinokomba ngezvinonga zvakanyorwa pabanze kuti mbatso kana kuti chitoro chakati chinotengesa mitombo yechiyungu. Mazuwano dzooneka peshe peshe.

kune mitombo imweni inobade kugara pakanaka yakachengetedzeka. Yakadai nemitombo inobairwe antu varumwa ngembwa dzinenge dzine chitenda dzechimbwa mupengo dzinofanire kugare panotonhorera.

Mbatso dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzakawanda maningi dzinosiso kunge dzakaakwa zvakanaka. Zvokuti zuva harichai mitombo yakaanikwa painongwarirwa mvura haingeni.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo kana ukagumemwo unonase kuona kuti gwinyiso chitoro chinechi chakatenderwa kutengesa mutombo kuhurumende ngekuti mutombo inenge yakarongedzwe zvakanaka pakanaka pasingapindi mvura pasinga chayi zuwa pasinga chayi mhepo

Ngatiningire mitombo yatinopuwa muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengeswe mitombo kuti ndiyo here yatakanyorerwa ndidhokodheya. Tisatenda kupuwe mutombo weizi unokono kushanda zvakafanana newawanyorerwa ndidhokodheya. Ngatitenge yakanyorwa pamapepa edu.

Mbatso dzinotengeswe mitombo, imbatso dzakachengetedzwa zvakanaka, zvakasimba zvekuti apana mvura inopinda, apana mbavha dzinopinda, apana zuwa rinochaya mitombo yedu, yetinozotenga yakagwinya.

Haa dzaamwo shuwa mbatso dzinotengese mitombo, yobaonekwa peshe peshe mbatsodzo asi chodiwa ngechekuti dai hurumende yapindira kuito kuti vazhinji vanonyorerwa mitombo ndiana dhokodheya avahaniri kuitenga ngekuti inodhura. Dei hurumende yapindira mitombo inyoreke.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinopano vanobeura zuva ngezuva. Havachina zuva rokuvhara ngekuti vantu vakazovabhuira kuti hutenda haunazuva hauna nguva.

Mitombo mizhinji inoonekwa mumbatso dzinotengeswa mitombo, mitombo inotobva kuretu kune nyika dzinogadzira mitombo. Tisambotya kutenge mitombo yavo ngekuti mitombo yakatowongororwa inenge ichishanda nenguva yayo isati yapera yekushanda.

Pane vane mukuba wekudaro wo vemumafamasi ava waguma voti mutombo waawakanyorerwa apa atina asi tino unokone kushanda zvakatidzana newawanyorerwa Wototengeserwe umweni wakasiyana newawanyorerwa ndidhokodheya ngatitenge mitombo yakanyorwa ndiana dhokodheya tisatenge inozonyorerwe kumafamasi.

Tapuwa tsamba ndaanadhokodheya kuti totenge mitombo, tatenga mitombo kumphatso dzinotengese mitombo ngatierenge pamabhokisi emitombo yedu tione kuti ndiwo ere watatenga kana kuti mazuwa acho achakakwana ere.

Haa zvinopano zvakabanaka ngekuti vezvitoro zvinotengese mitombo vovhura zuva ngezuva. Hakuchina Soto, hakuchina madekoni ngekuti ndenda hainawo soto, hainawo pakati peusiku, vanenge vakavhura veidetsere vantu.

Apana mutombo wouno tama mu zvitoro zvino tengeswe mitombo ye mazuva ano zvimweni zvitoro zvoto tengesa ne mitombo ye chi vantu yaka nasirwa zvakanaka yo tengeswa womwo mu zvitoro izvozvo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, mune mitombo inode kugare munotonhorera. Yakadai ngemitombo inoshandiswa kana muntu arumwa ngembwa ine chitenda chechimbwa mupengo. Inode kugare munotonhorera kuti irambe yeishanda peinozoshandiswa.

Mikaka inopuve vana vayana vanenge vaine vana mai vanozi havafanirwi kuamwise vana. Kana vana vanenge vakakasire kurumurwa inotengeswavo mumhatso kana kuti muzvitoro zvinotengese mitombo.

Kune vantu vanotengese mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo vantu vaneruzivo nemitombo yavanotengesa vanotsanangura kana weitenga mushandisirwo woichaita mutombo wako nechipimo chacho.

Vanoshanda muzvitoro zvinotengese mutombo vantu vanobanase kuziya ngezvemitombo, vantu vakazvifundira peshe petinonotenge mitombo tinodhibana navo vantuvo votibhiira kuti tingoitora sei mutombo kanganai pazuwa nechipimo chakadini.

Ndogonda mitombo yatinotenga kuzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo yakanyorwa zvinooneka mazita ayo negore raakagadzirwa negore reinopere simba.

Ngatibvunze tanyorerwe mutombo pachibhehleya zviyana kuti ndouone kuri mutombo wandanyorerwa ngokuti zvinopano zvibhehlera zvizhinji dzapo mbatso dzinotengeswawo mitombo yakadaroyo pamweni dzinonga dzeibaatonyoreka kudarike mbatso dzinoonekwe kubanzi dzinotengese mutombo.

Muntu usati wabata chokurya unofana kugeza nyara nemvura inorumba, muntu wabva kuchitoireti ,kuchilavha unofanirwe kugeza nyara, hutano hunobadiwa maningi kuitira zvitenda zvisapararira

Vanofundisa vantu ngezvechitenda zvakasiyana siyana. Kubudikidza ngenjira dzakawanda, vanonamira mundau dzino hamba vantu vakawanda, zvinyorwa zvinoratidza kudzidzisa vantu ngezvezvitenda.

Vantu vanokone akutohamba veitorumba munjira veitoemba kana vakarwara machira anonga akanyorwa anodzidzisa vantu nezvekudziirire zvirwere zvakasiyana siyana mundau dzakasiyana siyana zvirikudetsera maningi mazuwana nekuti zvitenda zvadzakaira.

Vazhinji vacho vezveutano vanonyora machira avanonyora anoenderana nezvevanenge veida kubhuya ndizvo zuwa rakona, vantu vanenge veierenga ino veipurutana pavanenge veironzerwa ngezveutano ngevekubazi rezveutano.

Vantu vanokone kudaidzwa, kofundiswa ngezvechitenda chinonga chiriyo. Vagumeyo vamweni vanotorapwa, vanotoorapwa ngekutoningirwa kupisha kana kutonhora kwemwiri yavo , vamweni votoonekwa kuti chitenda chacho vatori nacho ,votobhuirwa kuti vanochidziirira sei.

Vanonyora mapepa kana zvikwangwari pamweni vanotohamba veyifundisa vantu ngezveutano hwakanaka mumakanyi vantu vasabatwa ngezvitenda zvakasiyana siyana

Pavanonga veihambe kubanze mundau dzakasiyana siyana, vane zvinyorwa zvavanenge vainazvo vezvebazi reutano kudzidzise vanhu ngezveutenda nguva imweni vanenge veitobaira vanhu kana kuvape mitombo yekudzivirira zvitenda zvavanonga veirwadziwa ndizvo.

Umweni unonga akabate jira rakanyorwa zvitenda kana njira dzekudziwirire zvitenda zvavanonga veireketa ngezvazvo zuva iroro. Vebazi rezveutano vanonyanye kuzviita muntaraunda dzakawande vantu kana muzvikora.

Vei hamba vei fundise vantu ngezve zvitenda kana kuti zve utano vanoto hloya vantu voto reketa navo veiva tsanangurira njira dzekuti chitenda chipere kana kuti zvisa paradzirwa kune vamweni vantu.

Vantu vanotenda kunayiwa ngemvura kana kutsva ngezuva vakapurutana zvinoite kuti utano hwavo hunge hwakajeka husina chibingamupinyi chinokonzere kurwara kwevantu mundau dzawo veifundiswa ndiana mazvikokota vezveutano.

Vanokone kushandise zvigqoko zvavo vanohamba veidzidzise vantu ngezveutano. Vonyora pahembe chitenda nenjira yakhona yekudzivirira nekunyora machira avanoenda koonamira pavanenge vechidzidzisire vantu. Pavanoreketa vantu vanenge veierengawo zvakanyorwa.

Kana paite nhenda inonga yabuda munharaunda kana munyika vezveutano vanobuda veienda kune vanhu kunyanya muzvikora nemunowanikwe vanhu vakawanda vechitobaire vanhu nekuvadzidzisa kuti chitenda chinodzivirirwa sei.

Vantu ngavagare veiziya pavamire kunyanya pahutano hwavo. Madzimai ngatiningirwe mazamu edu hapana ere gomarara rimobata pamazamu edu, hapana ere gomarara rinobata pachibereko chedu. Ngazvitambe zvichiningirwa izvozvo nguva ngenguva.

Nyaya yeutano hwemadzimai maningi ningi madzimai achiri kuda kuzobereka neachada kukura vanobakurudzirwa maningi kuti vachengetedze utano hwavo kubudikidza ngekuenda kooningirwa zvibereko zvavo nguwa ngenguwa kuti apana ere chitenda chegomarara pamusuwo wepachibereko.

Mwana kana abarwa wamushando wamai nababa kuti muendese mwana kuzvibhehlera aende kohloyiwa , nekuningirwa veipiwe mitombo yavanopuwa veikura ,kuti vasabate zvitenda zvinongodarika nenyika.

Vana vanokosha munyika. Vana vanoda kuramba vakaningirwa munyaya dzeutano. Vana mai ngavaendese vana kuzvibhehlera veiende kohlowiwa nekuningirwa zvitenda zvakasiyana-siyana.

Munyambori mwuzvibhedhlera mwemene mwane mufananidzi inoiswa pamadziro kuti muntu weshe wanyambouya unoona kunyanya ana mai ngenda dzavo dzokubara nokurera vana zvakanaka , kushandiswa kwemaphirizi anoite kudzivirira pamiri vasatonde pamuviri vachiri kuyamwise vana.

Vanamai vanofanirwa kuziya mazuva avo ekuti vanoenda kunguva yavo nguva yakadini. Izvi vanotozvifundiswa kuzvibhedhlera ndianamukoti nevakafundire mushando wacho, kuito kuti pevanenga veihamba vahambe vakagadzirira vasazodhana vainda ngepamwe kuti zvinoamba ekutobuda vasikazi kunasirira.

Vantu zvino pano vakukuridzirwa kuti vaziye hutano wezvekubereka nekurera kwevana zvakanaka ndokuti vantu vakure vakagwinya vasingataputirane utenda unonyanye kuoneka nekutibana pabonde memuntu ane chitenda

Ndumbu chitori chimwe chikamu kana chitenda chinofanirwa kuchengetedzwa maningi kuita kuti muntu hutano hwake hurambe hwakanaka ana mai vanodikanwa kuti varambe veienda kohloiwa vakazvitwara kudaro.

Ngatimwe mapilizi etinonga tapuwa ndiana dhokodheya kusvika apera tisamasiire panjira antuwoye tikamasiire panjira tinonga tabanga chimwe chitenda chekuti chootopetukapo chinokona kuuraya munhu.

Kudhaya ana mai vayiti gore mwana gore mwana orumura vakanya yemene mazuva ano akuchina izvozvo muntu abereka pa anonga eyi yamwisa pane majekiseni avano bairwa kuti vasa nonge pamwiri vacha yamwisa.

Mazuwa ano vantu vari kubatikira nyaya dzekufundisa anamai kuti vana vanorerwa sei kuchengetedza utano hwevana, nekuti vana, mwana weshe hakwe ahanire nyaya dzeutano aone kupuwa mushonga wakwe waanokodzera panguwa yakwe.

Ana mai mazuva ano vano kurudzirwa ku vhakachire zvi bhedhlera vei ende ko ningirwa zvi bereko zvavo kuti avana ere chitenda che gomarara repa muromo we chibereko che vakadzi.

Zvakanaka maningi izvozvo mazuvano kuti mwana abarwa agari mumbatsokunge tsuro .Mai vanokurudzirwa kuramba veinda naye kuzvibhehlera eindwa koningirwa ebairwa nando dzavo veipihwa mitombo kuita kuti vasabatwe nezvitenda.

Muntu akarye zvanakana neutano hwake hunoonekera kana kubereke vana kana kuite zvepabonde vantu vanoita vakasununguka pasina zvinonetsana pane kuwirirana .

Nyaya zhinji dzekubarwa nekurerwa kwevana dziri kunanamai kana anamai vakafundiswa ngemazvo vakazvizwa ndivo vanokone kuzviteedzera zvekuti zvitenda zvakawanda zvinoparadzirwa kubudikidza ngepabonde zvinodzakira.

Kudhaya vana vasikana vaiguma pakutobamure hembe dzavaidhloka. Vechigadzira machira ekuti vazvigadzirire voenda kunguva dzavo. Zvinopano kune masangano akazviemerera anobatsira vanasikana muzvikora nemumakanyi.

Ana mai kazhinji kacho vabereka mwana wavo unoningirwa ngemadhokodheya kuti wakakwana here zveshe unazvo here zvikunwe zveshe mumaoko ngemutsoka mushando wavo ana nesi nana dhokodheya kunongira izvozvo .

Mwana aberekwa tinoti makorokoto kuna mai va sununguka asi dambudziko rasara ngere kuchiti mai vahambe ne mwana ku chibhedhlera ando bairwa neku hloyiwa eyi puwe mitombo kuti asabatwa nge zvitenda.

Nhenda yegomarara repamusiwo wechibereko chemadzimai, idambudziko ranese vantu vakawanda pashi reshe. Hurumende irikushanda maningi kuti vantu kunyanya madzimai vadetsereke muchitenda ichi.

Zvinobaadakadza eya kana vanhu kunyanya vanhukadzi veinyanye kubhuyirwa nguwa nenguwa ngezvekubara nekurerwa kwevana zvakanaka vanoziya zvekushandisa pabonde zvekuti avabatiri zvitenda zvinoparadzirwa ngekusangana pabonde nemunhu unacho zvakadai ngezveshuramatongo nezvimweni zvinowanike pabonde zvitenda.

Munthu unokurudzirwa kuti adanane nemunthu wake umwe waanogonda ndookuti zvitenda zvepabonde zvisanyanya kupararira maningi nfookuti muwirirane kana kuite mburi yenyu munenge muchiitira pamwe muchironge zviro zvenyu.

Kune mushonga wekuzora, kune zvekupfeka kuti kana vachimhanya vasakuwara. Mutombo wekudzora unotsukutirwa panenge pakuwara, munhu unenge echitambe mutambo okasira kupora odzoka zvakare kundotamba.

Muntu ukaenda kwa dhokoteya ka zhinji kacho ma dhokoteya mazuva ano vatenda vayana vane chitenda che shuga che bp unonzi rumba uchi muka zuva ne zuva ndo mutombo mukuru unoita kuti muntu upore.

Tisati tatomboningira imweni mitombo inoshandiswa panyaya dzekurapa vanenge vachiita zvemutambo mvura yega hayo yakato zviemerera utori mutombo unokona kupedza zvitenda zvakawanda unosanganwa nazvo nezvahu vanoita zvemitambo.

Vanoite zvekurumba nezvemutambo vanokurudzirwa kuti zuva ngezuva muntu amuke eitambanudze mwiiri dzakwe. Kutori nembatso nezvinoshandiswa kuti muntu aite zvokutambanudze mwiiri zuva ngezuva.

Ndakamboenda kwadhokodheya zuva rimweni ndeirwara, dhokodheyaa wakati ndamuka zuwa ngezuwa ngandipote ndeirumba, ndeitwasanudze nyama, hapana kana mutombo waakandipa, kana pilizi remene, ndakati dhokodheyaa hapana zvaaita asi paa payaa utenda hwangu hwakapera.

Zuwa ngezuwa vantu vanoite zvemitambo vanokurudzirwa kumuka vechienda kwavanoende koita zvekunyarutsa mwiri awo kungadai nekurumba rumba, kutambanudze marenje awo nekuita zvakasiyana siyana zvinoenderana nemitambo. Vanoramba vakagwinya.

Vanoute zvemutambo vantu vanoramba vakagwinya muviri yavo nekuti vanoramba veitambanudza miviri yavo zuwa nezuva havanyanyi kubatwa nezvitenda zvakawanda wanda nyangwe kana vadhokodeya vanoto kuridzirawo vantu kuti vaite zvemutambo.

Mukuita zvemutambo munosanganwa netsaona dzakasiyana -siyana, mitombo yakagadzirwawo zvakasiyana -siyana, inoshandiswa ngevantu vanoite zvemitambo. Imweni ngeyekudzora, mizhinji yacho inotoite zvekudzorwa kwoite zvavanozopfeka mumarenje kana munyara kuti vasakuwara kana veirumba kana kuti vawa.

Mitombo yetinopuwe kuzvibhedhlera kana tarwara andiyopi yega mitombo unoita kuti vantu vapone vezvemitambo vamweni vanotopona nekurumba kwemene kana dhokodheya unokone kutokuronzera kuti enda womuka weirumba zuwa ngezuwa ndokuti denda rako ridzakire.

Madhokodheya pavanoguma pachibhedhlera unotoona kuti uyu ndidhokodheya uyu ngekuti unonga akaiswa chiro mumuhuro ndochaanoningira ndicho nokizwa kuti mwoyo womuntu unorumba zvakanaka ere unochaya zvakanaka ere , ngazi mukati mwemunhu ichashanda ere . Koitazve amweni madhokodheya anotoningira madziso kuti achanase kuona ere kana ashata wotopuwa zvekuonesa maboni boni.

Muzvibhehlera mazuwano, pane michini inotoningira kuti urwere hwako hwakura zvakadini, votokubhuira kuti nokukura kwaita utenda hwako unokone kumwa mushonga wakadai kuitira kuti hudzakire kana kuti hupere.

Unoona dhokodheya akaisa chiro muhuro mwakwe chirocho chaanoisa muhuro ndochinomudetsera kuhloya vatenda vazhinji. Unoona kuti ngazi yako irikurumba zvakadini munyama mwako, mwoyo wako urikuhamba zvakadini, zvobva zvabuda panezvimweni muchini zvaanonga vainazvo.

Dhokodheya unokone kushandise chimuchini chinoningira mukanwa mwemwana kana mwemunhu, kuti chiinyi chinonga chirimwo iye pachakwe nevanenge vauyawo nemwana vanege vakadhloka zvinoite kuti vasaparidzire chitenda kunaana dhokhodheya, kana kune vamweni vanhu vanenge varipo apandauyo iyoyo.

Kwane michini zvinopano yekuti muntu ukangoyisa hope yako pamuchini wakayita ingateyi ifoni, unobva watobudisa zveshe zvinenge zveyitonesa mwauri, nezveshe zvawakambonge wahamba ngemwazviri, zvakange zvitenda, kana zvakange kurapiwa zvinobuda.

Zvinopano muzvibhehlera umwo vanobashandisa michini yemazuwano yemakombiyuta voenda pamasaisai ehindaneti votoningira chitenda kuti chinorapwa nemuhloboiwa mutombo.

Zvinopano munyambori mumbatso mwako nefoni yako yemene unokone kutozviningira chitenda chako chakadai ngechukera mungazi kana bhipi yako wotoona kuti nyamashi yakakwira wotobvunza dhokodheya wako otokubhuira kuti tora mushonga wakati kuti zuwa iroro.

Watoguma kuchibhedhlera zvino pano, panezvimuchini zvidoko zvavanotoshandisa kutoningira kuti chini yakakwira here bhiphi kana kuti ngazi yako yakawandisa here, irikuhambe zvakanaka here munyama mako. Zviro zvimuchini zvozvo zoto rekhoda kuti eya, zvakanaka.

Ndozvanakire michini yekuzvibhedhlera zvino pano ngekuti watogumemo unenge weitobaona mwiri wako weshe wotokhombidzwa chitenda chako, kuti chitenda chako ngeicho chiripakati. Kana mumwoyo kana mumaphapu kana muchifuba.

Zvokoneka mazuwa ano, kuti muntu uri kwai mwako, mumphatso mwako, une chimuchini chako, chekuzvitora chitenda chounacho, zvotobuda kuna dhokodheya wako, nguwa iyoyo, otokubhira mutombo wekutora ,kuti tora mutombo wakawanda zvakadai pamutombo weunonga unawo.

Zvindani aungatombozvizwisisi zvimuchini zvinoshandiswa muzvibhedhleya kubeni ivo vanotozviziya kuti zvinoshandisirwe mutenda wauya nentenda yakati ntenda yechibaonekwa shuwa nekukura kwainenge yaita munyama yemuntu muntu otopuwawo mitombo inoenderana nentenda yake nekukura kwayo.

Zvinobashamisa maningi unozwa kuti mashakani emugwavha anorapa chirwere chechukera yemungazi, anorape bhipii, anorape chakati chino, mutombo umwe wechindau unorapa zvakawanda.

Mitombo yakudhaya vantu vairye mashakani, vaikwanisa kumabwabwadisa pamwoto vomwe mvura yakona, imweni vaiti madekona anana vofukira, vamweni mapande akona vaimatswanywa-tswanywa, iitwe uswa-uswa voiswe mubota kana kuiswe mumurivo zveshe zvabetsera maningi.

Vana vedu vemazuva ano avadi kurye sadza nemuriwo wemashakani vanobaa ramba avazivi kuti mutombo pachawo.

Kudhaya ndaitama kuti zipfuta rinoonekwa paberere mwembatso rinomboita mishando wei raiti robara mazivana varo vairinongera ana mai veingwarira kozozi hai svadai kubeni ukandoisvada tsango yepfuta watozvirapa takatozozviona papaya.

Mitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira yakasiyana siyana pane mitombo imweni yaishandiswa kudhaya yaizi kana pandau pafiwa vantu veide kupuwe hembe pane chimbuti chinoende kotsvakwa choiswe mumvura vantu vomizaira kwai ndokuti zviro zvione kuhamba ngemazvo.

Kudhaya pataikura ana mai veibike chiuyu taiti inyaya yekuti urombo, takatozozvizwisisa paapaya kuti kwainge kutorapwa kwataiita, ngekuti mashakani echiuyu nemashakani eguku nederhya mitombo inorape zvitenda zvakasiyana-siyana.

Inoponesa mitombo yechivantu ngatiishandise peshe petinenge tarwara ngekuti ndiyo mitombo iri nyore kuona. Inonyoreka ; tinoishandisa nguwa ngenguwa patinonga tadira.

Amweni anenge eyitoite kungete maruva pamizi kubeni vepa muzi po vanenge veiyoziya kuti mutombo unova rapa vanoto kaya mashakani voishe mu mvura vomwa vamweni anoto kabadiswa ne tea votomwa amweni vanoite zvekuto omese mashakani vokuya vantu vechito pona pamuzipo.

Mitombo yechivantu imweni yacho vantu vanoshandise tsangu yakafanana ne pfuta. Vantu vanokona kumedza pfuta, tsangu yacho wotorapika ndiyo.

Vana va mazuva ano avamboto gondi vazhinji vacho kuti mashakani kana nzinde yemene ingato ryiwa muntu woto pona vanobaiti kunyepa kubeni zvakabai ponesa vantu vakawanda maningi kubva kudhaya neku dhaya ne mitombo yekudhaya yechi vantu chedu.

Vandani vanogonda kuti muntu kana eishandise mitombo yekudhaya kwahi inyaya yekuti haana mare yekuotenge mutombo wechiyungu kwainotengeswa. Kubeni haikona vantu vanenge veitoshandise mitombo iyoyo ngekuti inorapa vanotozviziya kuti mitombo inorape zvitenda zvakasiyana-siyana.

Gavakava mutombo wechivantu kazhinji kakona kudhaya waishandiswa wakadaro usina kugadzirwa vantu vechitomwa vochwanya-chwanya voise mumvura vomwa. Hino pano vakazougadzira woite wechingezi wokone kutochukuchiswa mazino, wokone kutoite mutombo wokudzora, umweni ngowokumwa.

Munhuweshe zvino pano waakutoshandise mitombo yekudhaya ngekuti yagadzirwa zvakana zvino pano yakuite kunga tei mitombo yechiyungu nekuwawa anyanyi kuwawa kudai ngekuwawa kwainoita ichishandiswa isina kunasirwa kana vana vadodori vaakutoishandisawo kubeni vaitomboiramba.

Gavakava ,mutombo unoshanda zvakawanda maningi. Zvinopano taakutoona kuti kana mafuta ekudzora anogadzirwa negavakava. Kune mitombo yekumwa ,inogadzirwa ngegavakava. Kune mitombo yakasiyana- siyana imweni inorape maronda inogadzirwa negavakava zveshe izvozvo.

Amweni mazishakani anoite zvekubhoiliswa opipidzwa vanhu vomwa kana kufukira. Imweni inenge iri nzinde, dzinotsiwa dzopipidzwa anhu omwa kana kufukira. Zveshe zvinoshanda kurapa.

Mitombo yechivantu zvinopano, youswawo mumadumbu, yototengeswawo yakangwaririka zvakanaka, yoitawo zvipimo zvinotoshandiswa kuyishandisa ,yasiyana nekudhaya payayingoryiwa ari mashakani, kana kuti nzinde.

Zvinopano mitombo yechivantu haichangoonekwi mushango mwega zvaiitwa kudhaya. Vantu votoiusima votonyora mazita ayo. Inenge yotozikanwa kuti mutombo wakati unorape chakati, mutombo wakati unorape chakati. Iri mugadheni kana pachivanze.

Mazuva ano yobatonasirwa mitombo yekudhaya ino imweni yoitwa zvekudzorwa imweni yotopukutirwa panonga parwadza kutsukutira potopora.

Gavakava mazuwa ano rabaanaka maningi ngekuti roshandiswa zvakawanda. Zvasiyana ngekudhaya kwetaiti nguwa imweni ngerekungope huku kana mbudzi zvatopera. Zvinopano rotonasiriswa kuite mitombo wekudzora paganda rinake. Imweni yotomwiwa kurape mundani. Zvabaanaka, atichawawiwi ndiro sezvatairimwa richakadaro rega.

Gavakava vakazozviona kuti mutombo unoshanda zvakawanda. Vakazogara pashi vakagadzira mafuta ekudzora, mafuta eku, mushonga wekumwa nekushandisa kuti vantu anokona kugeza ndiwo mazino. Mushonga

Zvanaka mazuvano vantu vayana vaitya kurya mutombo kunyanyanya vechidodori mitombo yechivantu vechiti kwai ngezvekudhaya , mazuvano voirye ngekuti yonasirwe zvakanaka yotengeswawo, irimuzviphaketi nemuzvibhodhera zvakanaka.

Vanobaiziya mitombo yechindau vanobakona kuinasira inoomeswa zvakanaka. Yopedza yopukutwa-pukutwa yoitwa uswa-uswa yoshandiswa inenge yanyore kuishandisa imweni kumwa.

Yotogadzirwawo mitombo yechiantu, yakaba atodzana nemitombo neyechiyungu yagadzirwa kudaro yotoendeswawo kuzvitoro zvinotengese mitombo imweni inotoonekawo muzvibhehlera madhokodheya otoziya kuti inotonyorwa zvakadai ngekuti vanenge vakato zvifundawo kuzvikora zvavo.

Mitombo yechinyakare mazuva ano yakuvanikwa mumaphiritsi akagadzirwa echirungu. Vantu vanokurudzirwa kuashandisa sekushandisa kwavanoita mitombo yechirungu.

Kuna anamazvikokota aayo mazuwa ano. Vakatanga kugadzire mitombo yechivantu ,yotsetswa ,yoitawo ingatei yaamitombo yechingezi, yeimwiwawo ngezvipimo. Unotonyorerwawo ngemadhokodheya, matenda kuti vaishandise.

Kune mishonga ye zvino pano yo nasirwa yo nasirwa nge makwenzi ekudhaya mitomboyo yobai shanda imweni inoto darike mitombo yai gadzirwa kudhaya ye chiyungu ngekuti ye chi vantu vanenge vaka nasa kuigadzira zvemene.

Pataikura ndaifungo kuti kangaidzei gavakava mushando waro ngowekungopa huku kwega, ngekuti ndozvataikura teiziya. Takatozozwa pave paya rogadzirwa zvakanaka kuti gavakava rinokono kutoshandiswa semushonga wemazino, kana semushonga wekudzora paganda. Vamweni vanotozomwa kutorape zvitenda zvemundani.

Gavaka mumbuti wadetsera maningi munyika mwedu. Vakazozviona vakaono kuti vakaugadzira zvakanaka unokono kushandiswa semushonga wemazino, unokono kushandiswa semushonga wekumwa kana kudzvora, vantu vachitopona.

Yotonyorwawo uwandu hwayo, neuwandu hwekurapa kweunonga weiita mutombo. Mitombo yechivanthu kana yanasirwa zvakanaka yodakadza maningi mazuwa anaa kuishandisa yotopuwawo zvipimo zvayo zvekushandisa vanthu kana veizvirapa.

Takanga tisingatozvizii kuti mashakani emugwavha mutombo. Anotorape zvitenda zvakawanda zvakasiyana siyana kubeni vantu aadi kutomarya peyani. Anenge eiti hai kwai anowawa. Taakutoti antuwee mukanyi ngatirye mashakani emugwavha, anodzivirira zvitenda zvakawanda maningi.

Meirya, guku, bangarara, zvitsine, chiuyu chiyana itori mitombo inoshandiswa ngevanthu veirya veiti miriwo kubeni vanthu vatori kuzvirapa. Inobashanda miriwo iyoyo, vana vemazuvaano ngativadzidzise kurye miriwo yakadaro.

Vamweni vanoti kurye mutombo wekudhaya unonga muntu usina mare yekuenda kootenga mutombo wachiyungu kana kuende kuchibhedhlera, idzo pfungwa dzakadaro dzakashata mutombo wekudhaya unotoshanda kangaidzei kutodarike mutombo wechiyungu wakhonawo.

Waiona musharukwa mukuru eiita kungatei imbudzi, pahambira peshe unokaya mashakani emumbuti kunyanya mishangura, michecheni neimweni mbiti yakasiyana -siyana mintundurwa muntu eihamba eirya kubeni kutozvirapa ikwokwo.

Musharukwa wangu waigara ne guchu mumbatso, oobve kumunda kwakwe oturura guchu rakwe mudandara omwa. Taitama kuti unombozviita ngendaa yei, aasaibatwa ngezvitenda kana Malaria emene. Tisu taibaiita mukuhlana, mutsarara nguwa ngenguwa, iye kana ngekuti waishandisa mitombo yekudhaya kuzvirapa nekudzivirira zvitenda.

Imweni yakaite ingatei minzwa inotobaya asi vanobatozviziya vanoti mutombo unorapa maningi mitombo yechivanhu airapi zvitenda nguwa imweni chinenge chatokubata nguwa iyoyo asi kuti inokono kushandiswa kudzivirire zvitenda zvinokone kuzouya ngenguwa imweni munhu unoramba wakagwinya.

Variyo mundau medu Vakadai ngen'anga vanotozikanwa kuti vanoziya mitombo yechivantu vanodetsera vantu vakawanda maningi kurapa matenda akasiyana siyana vantu vo vanopona ngekuti mitombo inoshanda yechivantu zvinotozivikanwa izvozvo.

Amweni makwenzi etinoshandisa mukanyi mwedu, tinokona kutomatora totomayisa mumbatso, otoshanda kudzinga utunga, imweni michero tinoshandiswa kurya kuti miri yedu irambe yakagwinya, idzinge zvitenda zvakasiyana-siyana zvinokona kubata.

Vamweni unotoona muntu eitorya mashakani embuti woti hino muntuwo unohamba eirye mashakani embuti ngekuti inzara ere. Kubeni unoziye zvaanoita. Mashakani embuti unenge utori mutombo waanenge eitorya kutodzivirire chitenda chinokono kubata muntu.

Tinofanirwa kuziya mitombo yechivantu kuti wakati unorape chakati, wakati unorape chakati. Ndookuti toishandisa tobaaishandisa teiziye kuti tinoshandisa mutombo wemene, unoenderana nechitenda muntu chounenge uinacho.

Vantu vanotohamba mumango vakakura maningi kotsvake mutombo vemushango. Ngekuti vanoziye kuti mutombo unoshanda, vantu vochitokurudzirwa kuti vauona ukaone mbeu yacho kana kutsvake zvimatanda zviya voenda kosima pamuzi pako. Kana mugadheni mwako mutombo vogara panduze.

Ingairitsika yevashauraka edu ekudhayanekudhaya , kuti vaiende kutora motombo mushango vouya nayo vakaitsetsa ari mashakani kana arimapande .Zviinopano vantu vototora mitombo yacho kubva nayo mushango vouya nayo pamuzi kosima.

Tisaremba kushandise mitombo yaishandiswa kudhaya . Mizhinji yacho yaishandiswa kudzivirire zvitenda zvakasiyana-siyana. Izvo zvaizoite kuti kana chabate muntu hachikasiri kurapika.

Ichiyo mitombo yaishandiswa kudhaya ngeasharuka edu ngatirambe teiishandisa nekuti inobetsera maningi. Imweni inomwiva yababadiswa imweni kungotora mashakani muntu votohamba eitsenga hako. Imweni ngeyekutora mapande kwakutswanya-tswanya mozoise mubota.

Ngatingo ramba teiite zvaiita madhara edu ekudhaya. Vainaso kuziya mumbuti unorapa chitenda zvakasiyana-siyana. Pamweni vaitorye mitombo yakudhaya kurikuedze kutodzivirire nhenda kana kuti muviri vako muntu urambe vakagwinya.

Zvaiita asharuka edu vekudhaya, zvekuziya mitombo vaishata ngekuti avasainyora pashi, kuti vanoteera vazoziyawo. Zvinopano vantu, vanoziye mitombo vaakunyora pashi. Azvichatsakatiki mitombo yedu tisingaziyi, kuti uyu ngeuri .

Inga ndinayowo pfungwa iyoyo kudhaya yekuti kana ndarwara baba vakandipe mitombo wechivanhu ndoti inyaya yekuti baba avana mare yekundiendesa kuchibhedhlera. Ndakatozozviona papaya kuti mitombo inoshanda yechibhoyi kanagaidzei kutodarika yechirungu.

Mashakani emimbiti imweni etinoona mumakanyi mwedu umwo tinotofunge kuti mimbitiwo zvayo yakazvimerera kubeni vanotoziya vanotoziya kuti mutombo unorapa chitenda chakati unozoona warwara wopuwa mashakani akhona wotoziye kuti mutombo uyu.

Mutombo wedu wechinyakare haunetsi kushandisa, ukangouziya kuti uyu mutombo unoryiwe mashakani kungovhune mashani muntu wohamba weitsenga kana kuvhune mashakani wotobwabwadisa kwakumwe mvura yacho kana kufukira.

Chakanakire mitombo yedu yechivantu inei yatinoona mumakanyi mwedu memumagadheni mwedu unotokone kuisa mumukwama mashakani kana vana vacho wotohamba hako weihya zvakafanana nenjenjeni wotohamba weitohya kubeni unenge weitozvirapa kutozvivirirazve zvitenda zvimweni zvaikone kuzotokubata.

Vamweni vanoti chipinge kune varoi vakawanda kubeni havaroya kadi, inyaya yekuti vanoziya mitombo yechiantu. Mitombo inoshanda kurape zvitenda zvakasiyana-siyana. Imweni inotoshandiswa kudzinga mweya yakashata mumamizi mevantu.